Gwonale okwatile omutse gumwe ihagu igwanene onkene, aantu ngaashi yokuushayi ohaya iyunganeke opo yakuthe oonete yakakwate oohi momatale nomomilonga. Ohaya kutha nee onete etayayi yeli ooyatano nooyahamano.

Iikwamboga niiyimati oyo yimwe yomiipalutha mbyoka yapumbiwa momalutu gaantu oshoka oyina uundjolowele wagwana ,noondohotola osho wo aanuundjolowele oyeshi kunkilila wo kutya aantu naya lye iiyimati niikwamboga yagwana.

Iikunino iinene onkene natango tayi gandja ompito dhiilonga kaagundjuka. Iikunino mbika oyi na aaniilonga mboka haya kunu nokutonatela iimeno, omanga inayi adha okutewa mo naamboka wo taya keyi teya mo.

Iikunino mbyoka iinene, otayi gandja oompito dhiilonga kaagundjuka. Shika oshi li oshiwanawa, oshoka aagundjuka otaya tseya wo kutya iikulya ihayi zi ashike moositola, ihe oto vulu wo okukuna iiyimati niikwambonga yoye, e to palutha ezimo lyoye.

Mboka ye na iikunino pomagumbo osho wo iimeno ohaya kwata omeya gawo nawa, moka haye ga pungula moondoloma, muundama uushona mboka ya tunga pomagumbo gawo, momayele nomomandini.

Aanafaalama mongaashingeyi oya ninga oyendji opuna wo mboka haya munu oondjuhwa ,oondjuhwa oompu okumunwa molwashoka ihadhi pumbwa omeya ogendji unene osho wo iikulya.

Africa olyo limwe lyomomavi ngoka gena uushitwe uuwanawa. Muushitwe moka omwa kwatelwa woo iiyamakuti. Aatalelipo oye hole oku talelapo Africa opo ya mone iiyamakuti yomaludhi nomaludhi.

Mboka haya zi pokuma pu na omalusheno, ohaya landa oohi dhawo e ta ye dhi tula mookila, ihe kuushayi aantu ohaya landa oohi taye dhi tanda e ta ye dhi kukutike.

Oohi odha ninga omwelelelo gwakehe esiku mongashingeyi ,ihe Uuministeli onkene tuu natango tawu kunkilile okutya aantu naya kwate oohi dhagwana ashike okupalutha omazimo gawo, opo tudhige mo ombuto opo oohi dhiindjipale natango twaningila komongula.

Ehumokomeho ngashingeyi otali endelele, naanamapya wo inaya thigwa konima. Opuna iikwamawuzigo mbyoka hayi longithwa kwaamboka yena iikunino yopashinanena, opo iimeno yawo yimeme tayi endelele.

Moondolopa ngaashi, olindili, oshiwakopo, oshowo ombaye, aantu oyendji ohaya hupile muunangeshefa woohi. Ihe nomo nooli uuna omvula yaloko, nako wo ohaku kwatwa oohi odhindji noonkondo.

Kakele konyama yongombe oshowo omahini nomagadhi gayo oshipa shongombe nasho wo osha simana momangeshefelo oshoka ohashi longithwa oku nduluka iinima yi ili noyi ili ngaashi oongaku, omiya nosho tuu.

Ngaashi naana tuna iinamwenyo yili omaludhi nomaludhi, iikwamaudhila nayo wo oya yooloka. Moka tuna mo Oombaka, tuna mo Oonguti, Oompo nuudhila wumwe wi ili.

Aanamapya kakele oku paludha aakeanezimo lyawo , ohaya likola mo oshindji momapya gawo moka haalikola omapungu , omakunde omatiligane ,omakunde omatookele gokalunya, iilya, iilyawala nayilwe.

Kakele kwamboka ye na iikunino iinene na ohaya longitha iikwamashina , ope na wo yamwe po mboka ye na uukunino uushona moka aantu haya tekele omeya noominino dhomeya dha kwatakanithwa kuupomba oshowo okutula mo uuhoho wa za miigunda.

Kakele kuundjolo oshowoo iishongo mbyoka hayi longithwa okukwata oohi , momahala ngoka muna omeya ogendji ngaashi momatale, aantu ohaya thigimo oonete dhawo etaye dhi galukile konima yoowili dhontumba ndee etaye dhi adhamo.

Uuministeli wuunamapya nuuniimuna onkene wuli natango tawu kunkilile aagundjuka opo yiitulemo muunamapya nuuniimuna . Shika otayeshi ningi opo yavule okwiilongela iikulya yawo.

Oonduli odhili wo dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka iiwanawa okutala paushitwe. Oonduli odhina eshito lyawo lya yooloka kiinamwenyo yilwe. Odhina othika onde noothingo oondeka.

Iikunino oyindji oto yi adha pomahala ngoka ge li popepi nomeya ngaashi kooha dhomulonga, popepi nomatale nosho tuu. Shika ohaye shi ningi opo ya vule oku tekela iimeno yawo nomeya itaa ga zi kokule.

Oohi odhili omweelelo gwasimana komuNamibia kehe, oshoka odho ha dhi monika nuupu dho wo odhi indjipala momalandithilo, oohi odhili omaludhi gi ili nogi ili.

Omahala ngoka ga nika oondundu, aantu oye hole po wo. Oha pu kala pena ombepo ombwaanawa , onkene aantu ohaya kutha nduno iipundi yawo , ta ya kutha omasiga goonyama oshowo iikunwa yawo. Oko nduno ta ya ka uhala hoka ta ya iyuvitha nawa.

Uuna aatalelipo ye ya moshilongo , opu na oohauto ndhoka hadhi kala dha longekidhwa, opo aatalelipo ye endithwe omahala nomahala . Oohauto ndhika ohadhi kala dhi na aahingi mbyoka ya pyokoka .

Mboka ye na omapya omanene nohaya kutha mo iilikolomwa ya gwana okupalutha omazimo gawo. Ohaya kutha mo wo yimwe mbyoka taya vulu oku ka landitha po ngaashi iilya, oofukwa, omakunde nomapungu.

Oshilonga Namibia, oshili shimwe sho mo shilongo shomu Africa shoka sha ya mbekwa niiyamakuti. Moshilongo shetu omuna oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha no shina iiyamakuti oyindji yayoolokathana.

Pomahala gamwe gomatalelepo nande opu na oondunda noshowo ookombitha, oto adha pu na omahala mpoka aantu haya vulu oku dhika ootenda dhawo dhokulala yo taya yotha wo onyama.

Omeya ngoka haga longithwa okutekala iimeno, aanamapya ohaya kala ya kwashilipaleka kutya omeya ngoka oga yela nokage na uuzigo mboka tawu vulu oku etela iimeno omikithi.

Ongeshefa yokutekula oondjuhwa ombwaanawa unene, oshoka oya fa owala omuntu a kuna omuti e te gu pe iikulya nomeya ga gwana. Oondjuhwa nadho wo ngele owedhi pe iikulya nomeya ga gwana naayihe mbyoka dha pumbwa nena otadhi vala e tadhi tana nawa.

Mongashingeyi monooli yoshilongo aantu namo wo ohaya pululitha omapya gawo nombakumbaku. Monale aantu okwali haya longitha iipululo, oonani nenge oondoongi.

Moshilongo shetu otwa simaneka unene uunamapya. Unene tuu monooli yoshilongo moka hamu mono omvula ohwepo, omu na evi ehwepo okukuna. Iikwambonga mbika oyo hatu palutha nayo aakwanezimo yetu.

Mongashingeyi aanamapya oyendji ihaa longo owala momapya gawo, ihe oyena iikunino iinene mono hamuzi iilikolomwa hai vulu okulandithwa.

Oohi nando odhi li dhi hole momeya ngoka omale, aakwati yadho oye shi nkene hadhi endwa. Oto adha ihe ya tula mo oonete momeya ngoka omale nenge uuna omeya taga pwiinine oto adha ye na omakatana taya hahala yamwe ya tya iishogo.

Mongaashingeyi aamunu naakwati yoohi inayi ikolela owala momafuta ,momatale nomomilongo ihe ngashingeyi oya ninga oongeshefa dhawo moka yenamo oondama taya tulamo iimongwa oshowo iikulya yoohi yotaye shi munu.

Ngaashi naana iikwamboga niiyimati hayi likolwa miikunino e tayi ka landithwa, osho tuu iimboloma. Opuna iikunino yiimboloma mbyoka iimboloma hayi likolwa miikunino omo tuu moka, e tayi yi momalandithilo.

Omahala go ma talele po, unene tuu ngoka haga talelwa po kwaamboka ya za kondje yiilongo, ohaga kala ga ningwa nawa ,gena iinima ya ningwa nuunkulungu, unene tuu mboka ya hongwa miiti .

Oohi nadho woo odhili tadhi gandja iilonga kaagundjuka moshilongo, okuza kwaamboka haye dhikwata okuya kwaamboka ta ye dhi ningi nawa okudhitula moondooha nosho wo naamboka wo taye dhilanditha.

Ngele ouna oshikunino no wa hala oku kala to likola iikwamboga yoye yi na uundjolowele, yo wo oyina oovitamine ngaashika nena ouna oku tonatela evi lyoye, to li pe uuhoho wa gwana ngoye ino li longitha papuko.

Kakele kwaamboka haya munu oondjuhwa omolwa ongeshefa, momagumbo gomiti, unene tuu konooli, kehe megumbo oto adha mu na oondjuhwa. Dhimwe ohadhi dhipagwa po uuna mwe ya aayenda nadhimwe po ohaye dhi landhitha po.

Mboka haya munu oohi, nayo wo inaya pitililwapo kuutekinolohi nehumokomeho. Onkene, oye na wo uukwamauzigo mbyoka haya tula momeya opo oohi dhikoke tadhi endelele dho dhikoke dhina uundjolowele.

Omahala ogendji ngoka haga landitha iikulya yapwa moka tovulu okulya, ohamu kala mwa pakelwa nawa ,mo omuna elandulathano ewanawa oto adhamo muna iitaafula yayalwa nawa tayi monika nawa niipundi yawo, shika ohashi ningilwa opo aalandi yakale yena ohokwe yokuya mo mehala omo tuu moka.

Aawambo nkene ya kala ohaya limi iilya. Iilya oyo tuu mbyoka ohayi tsuwa, tayi tsilwa poshini opo nduno muze uusila mboka hawu telekithwa iimbombo. Kehe megumbo lyOmuwambo oto adha mo oshini.

Pomahala ngoka pena omeya ogendji nenge omale, ngaashi momatale aantu iihakwata oohi nuundjolo nenge niishongo, ihe oha yayi mo noonete dhoka tadhi mvulu okukwata oohi odhindji poshikando.

Uunafalama wiimuna ngaashi woongombe ka wushi washaangoka, ashike ota wu pula omuntu e na ontseyo ye ta kwashilipaleke wo kutya oongombe odhi li muukolele dho wo otadhi li nawa.

Kakele kuunafalama woongombe, oondjuhwa, oohi nosho tuu moshilongo shetu otu na wo uunafalama wiingulu, onyama yiingulu oyili yimwe yomoonyama ndhoka hatu landitha kondje yiilongo.

Omolwa oombakiteli, nomakako ngoka haga adhika omeya, ohaku kunkililwa nee aantu omanga inaa ya nwa omeya, unene tuu ngoka ga tekwa momatale, momithima nenge moondama, osho wo koopomba, aantu yega fulukithe, e ta ye ga dhindi.

Momeya ngoka ogendji go omale, ngaashi mefuta nomomilonga, aantu na mo wo ohaya kwata mo oohi, ihe ohaya longitha oombautu noowato. Moka taya vulu okukala ye na uundjolo wawo noonete.

Uunafaalama woongombe owo wumwe womunafaalama mboka wuna oshimaliwa molwashoka aanafaalama ohaya vulu okulanditha oonyama dhoongombe dhawo osho wo omahini goongombe.

Kakele koku kwata oohi momafuta, momilonga, momatale nosho tuu, aanafaalama yamwe onkene yeli noku mona oohi dhoka haya kwata, taa tula moondama dhawo. Moka ha ye dhi pele iikutya niimongwa yilwe, opo dhi tane e taye dhi landitha.

Mongaashingeyi uutekinolohi nehumokomeho olyo tali dhana onkandangala, mongaashingeyi aanamapya ohaya vulu okukuna iimeno yawo momatemba moka mu na omeya niikwamauzigo mbyoka ya pumbiwa kiimeno opo yi koke.

Iinamwenyo yomo kuti oya indikwa oku kala mokati kaantu, omolwashoka yimwe yomuyo oya nika oshiponga mokati kaantu. Ihe miinamwenyo oyo tuu mbyoka omuna wo yimwe mbyoka hayi vulu oku kala paantu ihe ita yi ya ningile omuyonena.

Iimeno yindji konyala ohayi mene pomavi ngoka omawanawa gena uuhoho wagwana oshowo omeya gagwana ihe nomondundu woo nenge mpo kuma mpoka puna omamanya napo otwaadha puna woo iimeno mbyoka hayi vulu okutsama po mahala opo tuu mpoka.

Pethimbo lyuupyu, uunene tuu pethimbo lyokwenye, aagundjuka oha ya yi komahala gomatalelepo hoka ku na omeya gokumbwinda nomahala ta ga monika nawa. Shika oha ye shi ningi opo ye kiiyuvithe nawa.

Monale ka kwali kuna oopomba, nomvula woo okwali yayi loko nawa, onkene ngaashi koombinga dhoko nooli aantu okwali haya ihunganeke opo ya fule, omithima, omatale nosho tuu.

Moshilongo shetu Namibia omu na aantu yomihoko dha yoolokathana omu na wo Aadhemba ohaya adhika monooli yoshilongo noye na onkalo yawo ya lunduluka ku yakwawo.

Aamuni yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha tana noya pumbwa wo oshiyelelwa nenge dhimwe ye ke dhilandithepo. Nena ohaya kutha iikwatelwa e taya kutha iikwatelwa e taya kuthamo oohi ooshona mondama taya thigimo wo dhoka dhombuto.

Omolwa omvula ndjoka ha yi sheka, aantu oya ningi oondunge opo ya kale ta ya hupu omithima, omatale yo taa tungu wo oondama. Uuna omvula ya loko, omeya ota ga kala ge li moondama, momithima nomomatale.

Pomahala gamwe gomatalelopo, ohapu kala puna iipundi niitaafula yili pondje. Mbyoka ya ningilwa aatalelipo, nenge aalandi yawo. Ohapu kala nduno tapu monika nawa, opo pukale tapu hokitha.

Mongashingeyi uutekinolohi owo tawu dhana onkandangala, onkene aantu ngele taya longekidha omavi goku kuna iimeno yawo ihaya longitha ashike iihupulo, oombike nomakatana, ihe ngashingeyi oku na omashina ngoka omanene, ngoka ta ga vulu okeyekanitha omavi, nayilwe yagwedhwa po.

Oonzo dhomeya kombanda yevi odhindji noonkondo. Opu na omilonga dhoka dhataakana dhaza koombinga noombinga dhina omeya ihaagapwiine. Otu na omatale, efuta nosho tuu.

Moshilongo shetu Namibia otwa simaneka uunamapya. Sho osho wuwete tuna iikunino oyindji, yimwe oyo mandjembele, yimwe oyomatama nayimwe yagwedhwapo.

Iilya osho wo omapungu ogo unene hatu longo moNamibia. Shika ohatu shi ningi oshoka ihatu mono omvula ya gwana. Iilya nomapungu inayi pumbwa omeya ogendji unene yo ohayi vulu okukala po nande okwakukuta.

Pomahala ogendji gomatalelopo oto adha po iipundi tayi monika ya lya sha mbyoka to vulu okukuutumba ashike nomadhiladhilo goye otaga kala geli pehala. Pomahala ngoka ohapu kala wo pu na omatala ge na ombepo ya gwana okuziilila koombinga noombinga.

Pomahala mpoka hapu munwa nenge puna uunafalama wiikwadhila ngaashi oombaka noondjuhwa oto adha po puna uundama womeya moka hadhi nu unene ngaashi oombaka odhi hole wo okuyoga.

Aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo osho woo yamwe yomaakwashigwana yo meni lyoshilongo. Mboka yehole uunshitwe oto adha taya yi komahala gomatalelepo hoka kuna oondundu, efuta nosho woo ombuga.

Mboka yena oshimaliwa otaya ipandula molwaashoka otaya vulu oku tunga omagumbo gawo pokuma mpoka puna oondundu. Molwaashoka otaya vulu oku opalekithapo komambakumbaku.

Oohi odhili omaludhi nomaludhi, opena wo dhoka oombwanawa oku tala. Pohala gomatalelepo, oto adha po oondama dhina oohi oombwanawa oku tala momeho, dho odhili moondama dha sikilwa nomasipili ngoka omuntu ta vulu oku monena mo.

Efuta olina omwenyo kulyolyene, na osho uwete omeya haga kala tagi inyenge. Ombepo wo ndjoka hayi zi kefuta, ngele oya pepe yu uka kombuga, nena evi lyomombuga oto adha lya tuta, lina uututo.

Monoli yoshilongo ngele omeya ga loko nena omukaga kagushiwike oshoka aantu ohaya kwata oohi momatale nomondombe namboka yeli pomilonga ngaashi pomulonga gwaKavango nayo ohaya kwata oohi momulonga.

Moshilongo shetu otuna omavi gayooloka. Kombinga yokonooli okuna evi ewanawa, nohali mene iimeno oyindji konyala. Ihe evi ngaashi lyomoshiwakopo, nomoshilandopangelo, ohamu mene iimeno iishona yowala.

Moshilongo shetu Namibia uunafaalama nuunamapya otawu dhana onkandangala. Omatama ogeli gamwe gomiikwamboga mbyoka tuna oyindji moshilongo shetu.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi nana wo aatalelelipo. Oonduli odhina oothika oonde dho odhina oothingo oonde. Oonduli inadhi nika oshiponga moshigwana.

Opuna oondama ndhoka dha tungwa po, omolwa uunafaalama woohi. Oondama ndhika odha nuninwa oku muna oohi, opo ooyene yadho yeye ya kwate mo oohi ndhika e ta yedhi tula momalandithilo.

Iimeno mbyoka yi ikolelela ashike momeya gomvula, ohashi vulika omvula yi kale inaayi loka nawa e tayi hepa. Onkene aantu oya konga oondunge, opo ya vule wo okutekela iimeno yawo nomikalo dhilwe.

Omolwa oshikukuta shoka hashi adha aanafaalama , aanafaalama oya ningi ondunge opo yakale haya kehula omwiidhi manga omutalala , eta ye gu kukutike, eta ye gu manga opo guvule okupititha iimuna yawo mokwenye.

Pomahala ogendji mpoka puna omeya ogendji oto adha po oohi ,ihe olundji nando oto adha oohi shampoka puna omeya ,omeya gamwe ohaga kala ganyata noohi wo iha dhi kala dhina uundjolowele onkene otaku kunkililwa aantu opo yakale haya li oohi dhoka tadhi zi momeya gayela.

Gwonale okwa tile ino enda ino mona. Ngaashingeyi miikunino kamu na owala omashina gokupulula nokuteya, ihe omu na omashina ngoka haga vulu okukuna ombuto e tayi mene nawa.

Monooli yoshilongo omvula ngele ya loko oto adha aanamukunda taya itungile uugumbo anuwa ngaashingeyi omukaga yegu pa shakapinya, molwaashoka oohi nomafuma odheya.

Iikwamboga mbyoka ya mena kuyo yene kaapuna elongitho lyiikwamauzigo oyindji nena oha ku tiwa oyina uundjolowele wa gwana yo oyo twa pumbwa okulya momalutu getu shivulithe mbyoka ta ku longithwa iikwamauzigo opo yi mene tayi endelele.

Aantu oyendji mboka ye na iikunino na ohaya kunu iikwamboga yawo yoyene, oha kutiwa anuwa ohaya li iikwamboga yi na uundjolowele yivulithe mbyoka aantu ya tula mookila ethimbo ele. Onkene aantu ohaya kumagidhwa opo ya kale ta ya kunu iikwamboga yawo.

Kakele kokufula omithima, omatale, nenge okukutha omeya moondombe, opo wu vule okutekela iimeno yoye, oshinanena ngashingeyi she tu kutha kohi, moka to vulu wo okulanda okandama koye mositola, moka to vulu okupungula omeya ogendji wu longithe miikwamboga yoye nenge moshikunino shoye.

Opuna aantu mboka yehole uushitwe, yehole po kuma puna oondundu nosho tuu, oto adha nee aantu taya yi komahala ngoka e taya ithanekeleko nenge taya yi oko yekuuhale, yu uve ombepo ombwaanawa.

Iilongo ya Africa oyindji konyala oya yambekwa niiyamakuti, ngashi oshilongo shetu Namibia oshowo oshilongo Sha Botswana, huka atalelipo ohaya kala wo tayeya oku talelapo yahala okumona Iinamwenyo mbika.

Anuwa omuntu oho teya shoka wakuna. Aanamapya ngele oyakunu e taya tegelele ethimbo ndoka lyagwana opo iimeno yawo yivule okulikolwa, ohaya yimo ne niikwatelwa e taya likola iiyimati yawo.

Mongashingeyi omiti odhindji momithitu odhatetwapo, yamwepo otadhike omagumbo ngawo nayamwepo ota hongomo iihongomwa yawo, shika ota shetitha opo omithitu odhindji dhikale inadhithita.

Iilya oyo yimwe yomiimeno mbyoka ya simanekwa kAawambo. Aawambo nkene ya kala ohaya longo iilya, omakunde, omapungu, oofukwa, nayilwe, ihe unene oya simaneka iilya, yo oyo haya pungula miigandhi yawo.

Omolwa oshikukuta nosho wo omvula ndjoka ihaatu mono ya gwana nawa moshilongo shetu, epangelo olya ningi ondunge, opo li tungile aakwashigwana oondama moka taya vulu okuteka omeya pethimbo lyoshikukuta.

Moshilongo shetu Namibia ohamu liwa oohi odhindji konyala kehe esiku. Oohi ohadhi liwa oontalala ymwe ohaya vulu oku dhikukutika ngaashi kuushayi ,nadhimwepo ohadhi tulwa moondooha.

Iimeno nando oyili ya pumbwa omeya opo yimene nawa, yo yikoke wo nawa inayi pumbwa unene omeya ogendji. Sho osho wu wete aanamapya haya ningi ondunge opo ya ninge oondjila miimpungu yawo omeya ngele ganingi ogendji taga kungulukile moondjila.

Mo Namibia otwa simaneka uunamapya, omuna wo iikunino oyindji mbyoka yi na iikwamboga. Oonyanga nadho odhili dhimwe dhomiikwamboga mbyoka hatu kunu oyindji noonkondo moshilongo.

Miikunino mbyoka iinene ngaashi yomakunde, yomalwishi, omapungu nayi lwe woo oto adha mo omashina omanene ngoka haga kwathele okutekela omeya, okutula mo omauhoho nayi lwe.

Iimeno ihayi adhika ashike miikunino, ihe nomoondoolopa wo oto adha mo iimeno yili kooha dhopate nokomahala galwe shika ohashi ningwa, opo tu kale ke po uushitwe.

Oongolo odho dhimwe dhomii namwenyo mbyoka hadhi adhika mokuti. Oongolo ombwanawa oku tala, odhina omalwaala gaali ageke. Olwaala olu tokele, osho wo olwaala olu luudhe.

Pamuthigululwakalo gwoshiwambo, oomeme nenge aakiintu, ngele taya yi kiituthi ngaashi oohango, omazaleko, omashasho nayilwe, ohayi ya zala oondhelela, ohaya yi nee ya zala oshiwambo elela yo opala, yo taya yi wo noontungwa.

Iikunino mbyoka iinene, unene tuu mbyoka yepangelo hayi zi iilikolomwa hayi liwa kaantu oyendji moshilongo, oto adha ya tonatelwa nawa noonkondo. Mpoka to adha wo ya siikilwa noothayila sha ningila kaa yi yonagulwe po koombepo nokiimuna.

Mboka ye hole uunshitwe oto adha ye na uundama uushona wu li momagumbo gawo, moka mu na oohi dhomaludhi, mu na uumeno nosho wo omamanya nayilwe. Ohamu kala nduno tamu monika nawa

Ngaashi naanaa aanangeshefa yalwe aanamapya nayo wo oye na oongeshefa dhiimeno yawo, moka haya tsike uumeno muupoto nenge taye wu kunu muupoto nongele wa koko otaye wu landitha po.

Oondolopa ngaashi Olindili ,Ombaye nOshiwakopo oyina efuta moka hamuzi oohi odhindji. Noonkondolopa dhimwe wo omuna wo omilonga oshowo oondama moka wo namo hamu adhika oohi aantu hayedhi landitha yo yamwe taya palutha aakwanezimo yawo.

Moondunda ndhoka dhili pomahala gomatalelepo ,oha mu kala mwa ningwa nawa mo omwa yogoka wo. Oto adha mo oombete dha yalwa nomalapi omatokele ga yela nawa, mumwe oto adha mo muna noonete dhoomwe.

Mboka ya kala noku longa iilonga yo momapya oya tile, ku pulula noonani oku vulithe oku patela. Ihe ngaashingeyi okuna uushina mboka toka hingi ashike, taka pulula, ko taka kunu kokene.

Ngaashi naanaa iinamwenyo oyindji yomokuti, omu na wo okamenye, hoka nako wo okanamwenyo komokuti, ihe ko inaka nika oshiponga mokati kaantu. Okamenye oke thike poshikombo, ko anuwa oke na onyama ontoye.

Kakele koozo dhomeya dhimwe ngashi efuta, omilonga, omatale nomithima opena wo omago gomeya ngoka ngena omeya hangeya noshiviha oshindji tanga pwapwakana mamamanya.

Moshilongo shetu N mibia, uunafaalama woongombe owu li mo owundji. Sho osho wu wete ha tu landitha wo onyama ndjoka yoongombe kiilongo yilwe opo tu mone oshimaliwa sho moshiketha shepangelo.

Pomahala ongendji go matalele po otwa dhapo iipundi, iitafula osho wo omatala tangekunana shili, otwadha iipundi, iitafula ninima yilwe yahongwa miti yo oya payindwa nawa.

Ngaashi nanaa ookuku haya kukutike omboga opo yi kaliwe pokwenye oohi nadho woo ohadhi kukutikwa etadhi ningi omweelelo uuna kuna oshikukuta aantu ohaya kutha ihe muuhi mboka uukukutu.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti. Moshilongo shetu Namibia oondjamba kadhi li mo odhindji, sho osho wu wete dha gamenwa kepangelo. Oondjamba odha simana wo, omolwa oshipa sha dho niinima yilwe.

Miikunino mbyoka iinene okutekela iimeno nomayemele otashi manapo ethimbo. Onkene ohayalongitha ominino dhoka dhatsuwa oombululu, hadhikala dhataakana moshikunino dhili pomakota giimeno.

Iikwamboga ohayi kala yamena nawa yo wo oha yi kala ya ziza nawa uuna yamona oonte dhetango dhagwana , omeya ga gwana osho wo uuhoho wa gwana, ihe ngele oya mono omeya ogendji otayi vulu oku hola meni, oshowo oonte dhetango odhindji otayi vulu okuganya po.

Mboka ye na uunongo muunamapya no ye na iikunino ihaya ku nu ashike yawo yene, ihe ohaya vulu iimeno omaludhi nomaludhi muupoto uushona. Iimeno mbika oha ye yi landitha po kwaamboka ya hala.

Mboka yena uunafaalama woongombe oyena oongombe tayedhi munine omalalakano gi ili nogi ili. Opena dhoka hadhi muninwa onyama yadho, nadhimwe po hadhi muninwa omahini gadho.

Mboka haya munu oohi oyena ontseyo mokudhi tekula yo oyeshi shoka sha pumbiwa koohi opo dhi koke, nonkene oyo woo yeshi ethimbo ndyoka oohi dha koka, dha kola notadhi vulu okuliwa.

Mboka ha ya munu oohi, oye shi koneka kutya oohi odhi hole okukala momeya ta ga inyenge. Ano oto adha nee omeya ta ga zi mominino gu uka moondama go ta ga zi wo moondama gu uka mominino dhilwe.

Oohi odhili woo pamaludhi gayoloka, puna oohi dhoka oonene nadhimwe ooshona sho osho woo opuna oohi dhimwe dhoka dhina ondilo nadhoka wo dhina ombiliha tadhivulu okulandwa ku kehe ngoka.

Kakele koonzo dhomeya ndhoka dhina omeya ga ngungumana ngaashi momatale nomomithima kuna woo omilonga ndhoka dhina omeya taga tondoka oshowo omagwo gomeya.

Miikunino mbyoka iinene, osho wo mboka ye na omapya omanene, ihaya kunu owala iimeno nenge iikwamboga ye ya gwanena, ihe ohaa kunu wo ya ningila iihupe yeke yi landithe po, opo yi imonene mo oshimaliwa .

Miikunino mbyoka iinene oshowo momahala ngoka hamu longwa iimeno noshowo iikwamboga unene tuu mbyoka yepangelo ohamu longithwa omashina omanene oku pulula, oku kuna noku teya.

Otwa kala nomiloka dhetu ngaashi kombinga yetu yanooli. Opena wo omiiti dhoka dhafa omilunga dhoka dhili muushimba ngaashi unene mondolopa yaSwakop. Omiiti dhoka ohadhi monika nawa ngele owedhi adha pokuma. Unene tu ngele wa tala moondjila nenge pomahala goma talelepo.

Monale kehe megumbo oto adha mo oshini shakolongwa nawa shili kohi yondunda yomwidhi ,ihe mongashi ngeyi otuna mo mbyoka yahongwa miiti nayo ihe mbyoka ohayi vulu oku kuthwa pehala toshifala pehala ekwa wo, ano yo iha yi kolongelwa momavi.

Ngaashi naana uunafaalama woongombe, uunafaalama woondjuhwa nawo owu na wo omalalakano. Aamuni yoondjuhwa ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyoku landitha onyama yondjuhwa, omayi nayilwe.

Ngaashi naana moshikunino shiinamwenyo metosha hamu adhika iinamwenyo yiili noyiili oshowo mombuga hamu adhikwa iiyamakuti ihe iishona yowala mbyoka ihayi tila ondjala yo ihayi tila enota.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga tilahila pevi, oondombe, omithima, omatale nomilonga ohadhi kala tadhi fuluka omeya gowala. Kakele nee kwaashoka, iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, omafuma, oondjambameya nosho tuu nayo ohayi kala wo yuuvite nawa tuu shili.

Pethimbo lyuupyu aagundjuka oye hole oku talelapo omahala ngoka ga andjuka gwo otaga monika nawa, oye hole wo okuya pomahala mpoka pena omeya opo ya vule oku mbwinda yo taya inyanyudha nookuume kayo.

Uuna aanafaalama taa kongo omahala mpoka taya kunu iimeno yawo niikwamboga ohaya tala mpoka pe na evi ewanawa. Ohaya tula po ihe uuhoho, evi taye li ningi nawa yo ta ya tula po omeya, opo li vule okumena iikwamboga niiyimati yawo.

Uuna aantu taya kwata oohi, oonete ndhoka oonene ohadhi mangelwa kiiti e ta dhi thigwa momatale nenge moondombe ethimbo lyontumba. Aantu sho taye ke ya otaya adha mu na oohi e taye dhi kwata mo tuya tula momayemele.

Aanamapya oya ninga ondunge uuna yena iikunino yawo opo ya kwashilipaleke kutya iimeno ayihe oyina omeya ga gwana. Ohaya ningimo nee oondjila ndhoka tadhi vulu oku tilwa omeya etaga yi kiimeno ayihe.

Mombuga nande omukale mwakukuta mo ihamu mono ovula yagwana omuna omahala omawana goomatalelepo naamboka ye hole uushitwe oko the hayayi hoka yakatalelepo omahala ngoka gena oomdunda dhokulala yo taya ningiko omasiku taatala nkene uushitwe wuli wokombuga.

Oohi ihadhi kwatwa kushaangoka, opu na aantu yena uunkulungu nuunongo mokukwata oohi taya longitha iishongo, oonete, uulongolola, nosho tuu. Aamati yamwe nokuli ohaye ke dhi teta nomakatana ngele kwa toko.

Aantu mboka ye hole uunshitwe yamwe yomuyo oye na oondama dhawo momagumbo. Mpoka kombanda ha vulu okutula ko esipili, opo a kale e wete omeya ngoka ge li mo, oohi, uumeno nayilwe a tula mo tayi monika nawa.

Aaniilonga yo miikunino iinene I ha ya longo nuudhigu, sha hala kutya i ha ya tetele iimeno ya wo nomayemele, ihe oha ya patulula owala kopomba ndjoka pu na omunino ngoka gwa andjanekwa koshikunino ashihe.

Muuyuni wookuku aantu ngele oyamono kutya omvula oyi li pokuloka nena oha ya hupu omithima oshowo omatale ihe mongashingeya aantu oha ya kutha owala omeya moopomba nomoondama.

Mboka yena uunongo mokombitha nenge tutye mboka yeshi okumbaka ngaashi iikuki, ohaya ningi wo oongeshefa dhawo. Taya landitha iikuki, iikuki yoohango, iikuki yomavalo osho wo iituthi yilwe.

Oohi odhi li osheelelwa kamana. Nando andola ku na sha okila yokutula mo oohi dhoye, opo dhi kale dha talala, oto vulu okudhi tanda e to dhi kukutike e to kala to li omukokomoko omule noonkondo, onkene aantu oyedhi simaneka lela.

Omvula ngele oya loka pokuma yadhiginina opo ihe tovulu oku mona kutya omeya nani ogena oonkondo shili, oshoka ota ga vulu oku kungululula omamanya, ota ga vulu oku tatula omamanya , go woo otaga vulu oku kungulula po aantu nomagumbo gawo.

Ngele owa yi moondundu nenge pomahala mpoka pwa nika iikwamanya, oto mono kutya otu na omamanya gomaludhi gi ili nogi ili. Tu na omamanya ngoka omayelele, omatiligane ,omaluudhe, nagamwe po wo.

Aawambo nkene yakala, iha ya lile iimbombo miiyaha nenge musha shilwe. Ihe ohaya longitha iililo mbyoka ya tungwa koonyala noombale koonkulungu. Iililo mbika oyo ihe hamu tapelwa oshithima uuna omuntu ta teleke.

Mo Namibia omuna omahala gwomatalelepo omawanawa noonkondo gamwe go mugo ogena oondundu nomakwawo ogena omamanya haga monika nawa toti ando olya mewa komuntu ihe omahala ngano ogeli paushintwe iyelela, komahala huka aantu oye hole okwi ithanekelako.

Uuna aanamapya ya mana okukuna , ohaya tegelele ethimbo ele kashona opo ya vule yeye ya teye mo iiyimati yawo. Ethimbo lyokuteya ohali kala ewanawa unene kaanamapya, ohaya kala yuuvite nawa , sho taya teya iiyimati yoonkondo dhawo.

Omvula ngele ya loko kowambo, kehe gumwe oha kala a tala kopate ngele taku ende mbakumbaku, opo eye eya pululile. Aantu oye hole okulongitha mbakumbaku oshoka oha endelele ye anuwa oku na oofola oonene nawa

Ngaashi tuna iinamwenyo yo megumbo nosho iinamwenyo yomokuti, otu na woo iinamwenyo mbyoka ha yi kala momeya ngaashi oondhila dhomomeya, oonuulondo wokomadhiya, oohi oondjamba meya , oongandu nayilwe ya gwedhwapo.

Embakumbaku olyo limwe lyili lya simana miikwamashina mbyoka hayi longithwa muunamapya nomuunimuna. Embakumbaku ihali pulula owala, ohali vulu okulyatapo iilya polupale. Ano shika ohashi kala oshipu okulongitha embakumbaku, shi vulithe aantu taya dhengepo iilya yooyene.

Omahala gomatalelepo unene tuu ngono haga kala ge na oondunda dhokulala ohaga adhika pomahala ga andjuka ge li kokule nondoolopa nomakudhilo . Ohaga tulwa nee pomahala mpoka pe na omutalelo omuwanawa.

Omvula ngele ya loko evi ohali kala lya kumwa nawa omeya shoka hashi etitha omwiidhi gu mene nawa. Iinamwenyo ohayi kala tayi napa nawa naantu wo ohaya kala ye shi uvitile ombili

Uunamapya sigo okonena ndjika otawu dhana onkandangala, unene tuu ku tse aaludhe omo natango hatu hupile muunamapya omo tuu moka, ngaashi naana ookuku ya kala ye na omapya nosho wo iikunino.

Omukulu gwonale okwa tile inoo enda nena ino mona. Aantu oyendji ngele ye li momalweendo gawo ano miinano iile na otaa vulu kupita pooha dhoofaalama ohaa mono iiyamakuti yi ili noyi ili.

Uuna epya lya kala li na omwiidhi ogundji, pethimbo lyokupulula, oshipululo shoonani nenge shoondongi, hasho lela ha shi vulu sha. Ihe, ngele owe eta po mbakumbaku omwiidhi aguhe otegu letheke po.

Oyendji mboka ya longwa ohaya ti aniwa oondjuhwa ngele owedhi etha dhi ka nyange shaa mpoka ohadhi li iipolopolo, onkene aantu oyendji oya ninga iikuku yoondjuhwa moka hedhi tonatele, tedhi pele mo iikulya oshowo omeya.

Ngaashi nana tuna omithima, oondombe, omatale, omilonga nefuta moka hamu adhika omeya, otuna wo ewolyomeya ndjoka hali kala pokuma mpoka puna omamanya.

Piituthi yoohango, oomeme ohaya kala ya nyanyukwa unene. Yamwe ohaya kala nokuli taya hongo iiyuma, opo ya kagandje omagano, yamwe taya tungu oontungwa, opo ya ka gandje omagano kwaa mboka taya hokanathana.

Iimeno haayihe hayi kunwa nomidhi, iimeno yimwe oto vulu oku teta okatayi okashona hoka kena uumeneno komuti ngoka omunene eto keka tsika pokuma mpoka puna uuhoho nomeya ga gwana.

Moondolopa odhindji ohamu kala mwayela oshoka omuna aaniilonga mboka haya opaleke momapandaanda, naantu woo ohaya kunkililwa opo kaaya ekelehi iiyagaya kehe mpoka ya adha.

Pokuma mpoka puna evi ewanawa tali vulu okukunwa, oha pu tulwa uuhoho. Mongashingeyi uuhoho ihau andjakanekwa we niiyalaka, ihe opuna okashina hoka haka longithwa okuwu andjagakaneka nawa, hoka taka ningi po nawa pukale pwa yelekathana.

Konyala kehe megumbo mOwambo ohamu adhika omiti dha yoolokathana ngaashi omilunga, omiye noshowo omigongo. Komilunga ohaku zi oondunga, komiye ohaku zi oombe nokomigongo ohaku zi oongongo.

Ondjuhwa yOshiwambo oyi na omulyo kamana. Piituthi oyindji aantu ohaa landa oondjuhwa dhOshiwambo odho ya teleke. Ohayi vulu oku telekwa etayi liwa nomagadhi goongongo nenge tayi tulwa omwayi.

Miilongo yimwe omuntu ngele a hulitha oha fikwa po aantu ohaya hupula owala nokamutoko okashona ihe miilongo ngaashi Namibia omuntu ngele okwa si oku na oku fumvikwa momayendo gaasi.

Aayamba otaya ipandula oshoka kutya oku kale ena opoloyeka pehala mpoka hapu kala puna omeya ogendji, ohaya kambadhala opo ya tunge oondunda dhaza pombanda kashona inaadhi nyenga lela pevi. Shika oha yeshi ningi opo kaaya kungululwe po komeya uuna omvula ya ningi oyindji.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya silwa oshimpwiyu kepangalo noonkondo, omolwaashoka ohadhi nana aatalelipo dho kadhi mo odhindji moshilongo nenge muuyuni kondandalunde. Odha simana, oshipa shayo oshasimana nayimwe yomiilyo yondjamba, ohayi longithwa miinima yiili noyili.

Monale iilonga ayihe yomepya oya li yili komapepe gomuntu ihe ngashingeyi iinima mpoka oya tembukapo. Nale aantu okwali haya pululitha oonani nenge oondoongi ihe ngashingeyi otuna omambakumbaku ngoka ihaga kalapo go ihaga kwata ethimbo .

Onime oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi tilika. Onime oya talika ko onga omukwaniilwa gomokuti. Onime ihayi li omwiidhi ihe ohayi li ashike iikwanyama.

Oondundu kadhina ashike omutalelo omuwanawa nenge okwiithanekela ko, ihe aayidhewuli oto adha wo taya matuka koondundu, naamboka yena omakambamba otwaadha taya kiinyanyudha taya hingi taa dhingoloka oondundu.

Iikunino mbyoka yiimeno, oyindji ohayi kala yagamenwa. Pombanda ohapu tulwa oothayila noomooha ohamu tulwa oondhalate. Shika ohashi ningwa opo iimeno mbyoka yili meni niikwamboga kaayi hanagulwepo kuudhila nokiinamwenyo yilwe.

Aawambo oya kala niikulya omaludhi nomaludhi . Yena iimbombo, yena omboga ,yena omakunde ,yena oofukwa nosho tuu. Aluhe iimbombo ohayi pumbwa okuliwa nomahoka gontumba ,okutya nee oshigali ,okutya omboga nosho tuu.

Oohi odho dhimwe dhomiikulya mbyoka yina uundjolowele ongele okomunona omushuushuka, okomugundjuka nokaakuluntu woo. Oohi odha talikako onga dhina oovitamine dhagwana oku tunga olutu.

Iimeno oyindji nande ohayi mene pomahala mpoka puna uuhoho wa gwana, oshowo omeya ga gwana, nevi ewanawa, opuna iimeno yimwe mbyoka hayi vulu okumena mpoka puna omamanya, po kapuna omeya gagwana.

Oonkombe odho dhimwe dho mo maliko gaawambo ,onkene ngele omusamene go muwambo nenge omumati go muwambo kenasha oongombe, nena aantu ohaye mu talako onga oweya, onkene ngele omumati ta koko oha kumagidhwa opo a kale iilandela ongombe ye.

Pokuma mpoka pwa nika oondundu nomamanya aantu oye hole okuya po ihe ohaankunkililwa yakale uulwaadhi, oshoka momamanya omo tuu moka, ohamu kala iipuka ndjoka hayi vulu okulya omuntu etayi muthigi nuuzigo ngaashi oondje, omambalagandja nayilwe.

Muuyuni woo kuku, sho kaa kwali kuna uupomba, kehe egumbo okwali lina omuthima ngoka ha gu hupwa nee kaa negumbo yo megumbo olyo tuu lyoka. Okwa kala wo kuna omatale go po mikunda noondombe.

Oondundu odha tholomwa po komamanya, ngoka ogo nee haga gu ko muumanya uushona tawu ningi po evi. Omuntu ngele okwa hala okuninga oshinima pehala mpoka pu na oondundu, nena oku na okulongitha omashina opo ga tete po oondundu ndhoka.

Meme na tate oyeli pondje yo ndunda, ya tala me wangandjo, yu uvite ompepo tayi pepe nawa shili. Mpo mpoka yeli, opuna wo omuzile omuwanawa, yo otaya nu uumeya uutalal, mboka tawu u vitha omitima nawa.

Oongombe odho dhimwe dhomomaliko gaaludhe oyendji. Oongombe ohadhi tana anuwa mbala dho wo oompu okutekulwa. Oongombe ohadhi zi omahini, odhina wo onyama ndjoka hayi liwa noshowo oshipa shayo ohashi longithwa miinima oyindji.

Ngashingeyi Aawambo oyeli metifa lyoku ilongekidhila okuteya, ano oomwedji dhika odho dhoka dha thinda keteyo lyiilya momapya. Omakunde, oofukwa nakehe tuu shoka hashi kunwa mepya.

Ombuga nando ohayi kala ya kukuta, ihayi mono omeya ga gwana. Omuna iimeno mbyoka iishona oyo wala hayi menemo, ihe iimeno mbika oto adha ike ya nyakukwa nenge ya hafa nawa nokuli ,nando inayi mona omeya ga gwana, shika osho ne hashi ningitha ombuga yi kale ombanawa paku tala nenge paku talelapo.

Aanongononi yuundjolowele oyakoneke kutya oshihwepo okukuna iikwamboga yoye shivulithe shoka tokalanda mbyoka yili moositola. Iikwamboga mbyoka iipu okukunwa ongaashi oondungu, omatama, oonyanga nayilwe.

Ooholongo nadho wo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya pumba moshilongo shetu. Ooholongo ohadhi adhika ne momahala ngaashi Etosha oshowo kombuga. Oholongo oshinamwenyo shi na ooniga oonde, oshiwanawa okutala.

Muuyuni wongashingeyi aantu ihaya kunu wala iimeno yawo pevi nenge iikwamboga yawo pevi, ihe ohay vulu oku konga omatelenga, ngoka taya vulu oku tulamo omavi, uuhoho osho wo omeya, etaya kunu mo iimeno yawo.

Uudhila owo wumwe wo miinamwenyo mbyoka wa kotoka udhila ohawu kala wuna iiyadhila yawo moka okadhila kena mo uudhilona moshihadhila moka ohaka yi etaka nyanga taka etele mboka uushona.

Ngaashi nanaa tuna iikunino yii kwamboga, otuna wo iikunino yii yimati ngaashi omaApple, oongongo dho kiilumbu, omalemune, omandjembele, na yilwe ya gwedhwapo.

Mongashingeyi okutekela iimeno okwaninga okupu noonkondo moka tovulu okukutha omunino guli kopomba yoye etagu piti mokati kiimpungu una oombululu dhili pomakota giimeno yoye.

Omvula ngele yaloka omwidhi ohagu hapa nawa nomeya ohaga talama po mahala mpoka hapu vulu oku talamwa komeya. Iinamwenyo, aantu noodhila ohadhi kala woo dhili melago oshoka ngaashingeyi ohadhi kala dhina omeya gagwana .

Aakwankala oyo aantu yotango muuyuni nomoshilongo shetu Namibia oya tali ka ko onga oyo aantu yotango oku ya mo moshilongo muka. Aakwankala oyena aantu onkalo yawo inaa yi fa yaantu yalwe ngaashi naana omithigululwakalo dhi ivule.

Oshimbombo osho shimwe shomiikulya yAawambo. Oye hole oshimbombo shomahangu, oshoka Aawambo nkene ya kala ohaya limi omahangu. Ngele owa yi megumbo lyOmuwambo nena owu na okuza mo wa lya oshimbombo nomboga.

Aantu yamwe ngele yahala okumuna oohi, ohaya tungu oondama dhawo, moka haya tula omeya taga ende, taya ka kwata oohi komatale, yo tayeya yatulemo opo dhi valathane e tadhi indjipale.

Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya unene ohadhi adhika momilonga nomomatale ngoka omanene. Oongandu odha talika ko onga dha nika oshiponga mokati koshigwana ihe wo odhina oshilonga oshindji unene tuu oshipa shadho.

Omolwa oompumbwe yomeya moshilongo shetu, aanamapya ohaya ningi iikunino yili po pepi nomatale noshowo nomilonga shika ohaye shi ningi, opo ya longithe omeya ngoka taga zi momilonga nenge momatale.

Pomahala gokumbwinda nenge poondama dhokumbwinda, ohapu kala pu na omatala ge na uutaafula nuupundi. Shika osha ningilwa, opo ngele omuntu okwa hala okunwa nenge okulya ita nwine mpoka ta mbwindi, ihe ota yi metala omo tuu moka.

Oohi odhili momaludhi ga yooloka, puna oonshona lela, puna dhopokati, po opuna wo oohi ndhoka oonene. Oohi ngele owa adha tadhi mbwindi otadhi ku fuula, ethimbo limwe oto adha dhi ilamba dhili momukweyo, dhi ikwata momishila, nethimbo limwe otadhi mbwindi dhafa aantu yoyene yene.

Ongeshefa yokumuna oondjuhwa oyo yimwe yomoongeshefa tadhi dhana onkandangala ngaashingeyi. Aantu yamwe ohaya munu oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi ogendji, opo dhi tendule uuyuhwena wulwe. Yamwe ohaya munu oondjuhwa, omolwa onyama yadho.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo, ihe yo aniwa iimbondo kamana, onkene aantu ohaya ningile iingulu uugumbo wawo mboka hawu ithanwa iigunda moka omuntu omo heyi pele okulya.

Oministili yuundjolowele ohayi kunkilile unene aakwashigwana opo ya longithe omeya ga yela, unene tuu ngoka gokopomba, gomomithima nenge gomoondombe opo ya vule okuga fulukitha tango omanga ina ye ga longitha.

Uudhila owuli pomaludhi ga yoolokathana otuna uudhila mboka hawu tekulwa momagumbo, uudhila womomeya nosho wo uudhila mboka hawu kala miihwa. Uudhila wumwe po mboka hawu tekulwa momagumbo ongaashi: oonguti, oombaka noondjuhwa.

Aumini yoohi oha ya kambadhala noonkondo opo omeya gomoondama dhawo ga kale ga yela go gaana uuzigo. Momeya moka oha ya tula mo woo iikwamongwa nosho wo iikulya mbyoka oohi tadhi paluthwa nadho.

Pethimbo lyiilya yi li piipale aantu ihaya dhenge we ngaashi onkulu yonale e taye yi yele po yoyene, ihe ngaashingeyi oku na uushina mboka hawu dhenge po iilya e tawu yele e tayi kala ya yela sheke.

Oohi odhili pamaludhi gayooloka , opena dhoka hadhi kala momeya ngoka omatoye ,ano moondombe nomo matale opena dhoka hadhi kala momeya ngoka galula gomefuta. otuna nee oohi ngaashi ookashushu, ookangulu , omankende, oontangu nadhinwe dhagwe dhwapo.

Pomahala ogendji oha pu monika nawa ngele pena iimeno yakundukitha oondunda nenge yi li komeho goondunda. Shika oha shi monika nawa oshoka oha pu monika pena uushitwe wa simanekwa wo ota wu silwa oshimpwuyu.

Momahala moka muna iinamwenyo yomokuti, ano iiyamakuti ngaashi, mEtosha, otwaadhamo omahala ngoka gena omeya goku nuwa kiinamwenyo mbika. Shika oshi lipo, oshoka iinamwenyo mbika woo oya pumbwa oku nwa opo yi kale nomwenyo.

Omahala ngoka haga kala geli pomahala geimweneno nenge geli kokule noondoolopa ohaga kala omawanawa. Uuna omuntu ena oshituthi nenge a hala a gongaleke aanenentu

Mpoka pu na omafululu nenge pu na oondundu nomamanya, aantu ihaya hingi ko uuhauto mboka uushona, ihe ohaya kutha omakambamba gomatayiyela ga ndjeka po, opo ga vule okupita mo itaaga tyuulile nando omomavi nenge momamanya.

Ngele owa adha shiyenga shaNangombe yega dhenga pevi. Oto mono sho koondombe taku kala kuudha esiku lya landula . Kuna aamati naakadhona taya kongo omweelelo oshoka oohi, omafuma, oontangu ohadhi endele mumwe nomvula.

Ehwiyu olyo lyimwe lyomomaludhi guudhila ashike anuwa ehwiyu olya nika oshiponga oshoka oha li hunguna. Aantu oyendji kaye hole nokuli okulimona nenge okuli uva tali lili.

Kahenge oye gumwe gomiinamwenyo yomokuti mbyoka yina uukwatya wapumba ano kahenge okuna oshipa oshikukutu elela ando toti shafa shongandu. Kahenge okuna woo ooniga dhili mbali takala ena omukati omule, kahenge omunene molutu pakutala ye okuna omuthika.

Uudhila ngele watunga omagumbo gawo oto fuuka oshoka ohawu ningi iihaandhila yawo ihe nande omvula nayi loke omo ashike wulu moka nohawu kala wagamenwa. Ohawu tungu iihaandhila yawo tawu longitha omwiidhi nuunima wulwe mboka uushona tawu vulu okutumba nomilungu dhawo.

Pomahala gomatalelepo mpoka pena omeya gokumbwinda, ano oondama moka aantu haya mbwinda opena omalandulathano. Aantu inaya pitikwa okuya pomahala gokumbwinda nomalovu. Omeya gokumbwinda wo ohaga lundululwa konyala kehe esiku.

Kahenge oye gumwe gomiinamwenyo iinene mbyoka hayi adhika mokuti, naataleli po uuna ye mu mona ohaya kala yu uvite etumba. Oshipa shondjamba ohashi longithwa iilongitho oyindji noonkondo.

Emuno lyoondjuhwa ngashingeyi olili pomaludhi. Pena ndhoka hadhi muninwa onyama naadhimwe woo ohadhi muninwa omolwa omayi gadho. Oondjuhwa otovulu oku landitha onyama yadho , otovulu woo oku yilanditha yina omwenyo kwaangoka ahala oku kamuna yo otovulu okulanditha omayi gayo

Ombuga yaNamib olyo limwe lyomehala ndyoka ha li nana aatalelipo moshilongo shaNamibia. Ehala ndika olya kukuta na iha li mono omvula ya gwana. Ihe mehala omo tuu moka, omu na iinamwenyo mbyoka ihayi nu omeya lela osho wo iimeno mbyoka ihayi nu omeya ogendji.

Otuna omaludhi guudhila owundji mewangandjo. Uudhila mbuka wumwe ohawu monika nawa paholokepo lyawo nawumwe uutilithi. Otuna uudhila ngaashi ombololo, oshimote, ehwiyu, ekola, kayimbi, ekodhi, lunganda nawumwe wa gwedhwa po owundji.

Aanafaalama oyendji oya ndhidhilike kutya oongombe ohadhi tila ondjala. Ihe nando oongawo ongombe otayi vulu okukala nomwenyo uule woomvula omulongo kwa gwedhwa. Yo wo ohayi pulumutha konima yoomwedhi omugoyi.

Iinamwenyo yomokuti oya pumba okumonikwa, ihe ohayi kala iiwanawa okutala. Moka muna oomenye, dhoka hadhi matuka ondapo. Omuna wo oonduli dhoothingo oonde, oshowo oodhila dhoompo dhoka wo nadho dhi na omagulu omale, noothingo oonde.

Aanamapya oye na omikalo odhindji dhokutekela iikwamboga yawo, ngaashi uunawamundesha, noomboga. Moka ohaya tula mo ominino dha thikama, tadhi zi omeya, ngoka taga yakele koomboga dhawo.

Otovulu oku ninga ondama yoye pegumbo, eto kala tonu omeya gayela. Otovulu okufula oshilambo totungumo nofulula eto tulamo othaila opo omeya kaagakale taga yi omavi. Omeya ngaka uuna wahala oku galongitha otovulu okuga fulukitha nenge okuga dhinda.

Pokuma mpoka mpwaana omiiti nomagumbo oha pu kala puna ombepo tayi pepe unene. Ngaashi pokuma mpoka pwaakukuta nenge tutye mombuga. Ano mpoka pwaa nasha shoka tashi keelele ombepo ngele tayi pepe.

Ngaashi naana iinamwenyo yilwe yomegumbo hayi vulu okutekulwa oohi nadho wo ohadhi vulu okutekulwa onkene omuntu oha ningi okandama okashona pegumbo lye moka ta tula oohi ndhoka ena po eta tula mo iikulya yadho.

Pokwenye omvula ihayi loko nohaku kala kwa kukuta noonkondo omwiidhi ohagu kukuta nomafo ohaga guko komiti aantu yokowambo oto adha taya hugile iinamwenyo yawo oshoka kayina mpoka tayi nu.

Aakiintu naalumentu yoomuvula dhopokati, oyiiteele metale moka taya kwata oohi taya longitha oonete ,oondjolo yamwe otaya longitha nokuli iishongo, oohi ndhika omweelelo gwawo yo yamwe otaya ka landitha.

Miikunino mbyoka iinene aantu ohaya kunu mo iikwamboga opo ya vule okulanditha ya mone iiyemo. Ohaya vulu okukuna mo ngaashi uunawamundesha, omboga, omayama, oonyanga nayilwe iikwawo.

Oohi ihadhi liwa ashike ootalala ihe oohi dhoka hadhi kwatwa odhindji ngaashi dhoka hadhi kwatwa noonete oshowo dhoka hadhi kwatwa koombautu ohadhi vulu wo okundulukwa etadhi tulwa mondooha dhimwe otadhi vulu wo oku tetwa miipambu tadhi tulwa moonayilona dhoka twaadha tadhi landithwa moositola.

Omahala ngoka haga mono omvula ya gwana ohaga kala ga ziza nawa mpoka hapu kala puna omwiidhi gwi imuna niimeno yawo ngeke ya kunu ohayi kala tayi mene mbala yo otayi mene nawa oshoka oyina omeya ga gwana.

Aantu ngele taya kongo omahala goku talelapo ohaya kala yahala okuya pomahala ngoka taga monika nawa. Omahala ngoka geli pokuma puuwanawa nenge puna woo iinima iiwanawa tayi ondodha omeho.

Ngele owuna oshikunino eto kutha omunino ngoka wegu kwatakanitha kopomba eto gu tsu uumbululu. Wuli pomakota giimeno. Nena ohashi ku ningile oshipu una wahala oku tekela iimeno yoye. Oshoka oho patulula owala kopomba shi vulithe oku tekela nomayemele nenge nomandini.

Oongombe nadho odhili iinamwenyo yimwe mbyoka ya simana kaawambo. Kehe egumbo lyomowambo konyala oto adha mo oshigunda . Oongombe odho hadhi dhipagwa piituthi ngaashi oohango, yoosa nayilwe.

Ngaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu. Ngaashingeyi ko kuma okwa ndulukwa omashina go ili nogi ili oku longa momapya. Kuna iipululo yoku kuna, kuna iipululo yoku helela nayilwe wo.

Oku muna oondjuhwa nayo ongeshefa ombwaanawa, molwaashoka iho pumbwa ehala olindji unene, ngoye noho iho pumbwa iimaliwa oyindji. Oto pumbwa oshimaliwa oshi shona elela shoku tameka, nongele nee oondjuhwa dhoye dha vala nawa to tameke oku landitha, opo nee to ende to gwedha ko kongeshefa yoye.

Aatalelipo ngele tayeya moshilongo ihaya kala yeli kuyoyene uuna taya katalelapo omahala ngoka yahala oku tala. Onkene ohapu kala ne pena omuwiliki gwawo ngoka teya hingi nenge teya ulikile omahala ngoka omawanawa moshilongo omo tuu moka yeya okutalelapo.

Omahala ogendji gomondinga yoshilongo shetu shaNamibia, ihaga mono omvula ya gwana go oge na omamanya noondundu. Ihe momahala ogo tuu ngoka nande omu na evi ihali mono omeya ga gwana oto adha mo iimeno.

Omagumbo ngoka geli pokuma pwalonda menge koondundu ohapu kala puna ootalapa dhaningila opo kehe ngoka ta tayiko tavulu oku enda nuupu shivulithe talondo oondundu pwaana nande iilondelo.

Epangelo ohali kunkilile aakwashigwana opo ya kwate nawa omeya, oshoka moshilongo shetu ihatu mono omeya nenge omvula ya gwana. Onkene nalyo ohalyi kutha ombinga, opo lyi etepo iikwatelwa yomeya ngaashi oondama nomatale.

Mboka yena uunongo wuunamapya ohaya kunu iimeno yawo pokuma mpoka pena evi ewanawa lina uuhoho wagwana. Oye hole oku kuna mpoka hapu lokwa omvula yagwana nenge popepi nomeya. Iimeno oyi hole oonte dhetango.

Iikwamboga ayihe uuna ya kunwa ohapu piti ethimbo, opo yi teywe. Kehe oshikwamboga oshi na ethimbo lyasho lyokuteywa sho oshi na wo ethimbo lyasho kutya ohashi kwata ethimbo li thike peni, opo shi kale tashi vulu okuteywa.

Omolwa oomvula oondhigu, noombepo oondhigu, dho oonene kiikunino oha ku siikilwa noothaila dha kola, dhi li pombanda, opo ku yandwe eyonanagule po lyiimeno kombepo, nenge kombepo , nenge komvula.

Gwonale okwa tile waa kambadhala ku sindi. Monena ngeyi ito adha omuntu I itonya e li megumbo oshoka kehe gumwe okwa hala oku I monena iimaliwa onkene oomeme yamwe ohaya kwata oohi e taya ka landitha.

Namibia osho shimwe shomoshilongo sha talika ko onga shina uuyamba woohi. Sho osho wuwete moNamibia kehe megumbo ohamu liwa oohi konyala esiku kehe. Oohi ndhika ohadhi kuthwa nee momatale, moondombe, momilonga oshowo mefuta.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya ,okokutya nee oohi dho odhasimana unene oshoka ohadhi liwa mo moNamibia omuna oohi odhindji sho osho wuwete hatu tumu kiilongo yilwe tatu dhi landitha opo tumonemo oshimaliwa onga oshilongo.

Monena kehe gumwe okwa hala akale ena iimeno megumbo lye. Onkene mboka yena uunongo miikwameno ohaya kutha uupoto taya tula mo uuhoho nomavi ga gwana opo ya meneke mo uumeno etaye wu landitha kwaamboka yewu hala.

Iikwatitho yoohi ngashingeyi oyaninga oyindji pena omakatana ngoka tovulu okuhaha oohi , pena iishongo, oondjolo nayilwe, ihe mboka yahala okukwata oohi odhindji ohaya longitha oonete.

Uuna atunga egumbo lye, omahala gomatalelepo nenge omahala gomanongelo . Oha kwashilipaleke kutya pehala mpoka opuna ehala opo iitukutuku nayo yowape okukalapo.

Pokuma mpoka puna iimeno ohapu monika nawa, po ohapu kala woo ombepo yomewangandjo ombwaanawa yo oya yela, so osho wuwete nee aantu haya kala yena iimeno momahala gawo nenge yena iikunino momagumbo gawo.

Uunamapya nuuniimuna ngaashingeyi owa ninga uupu lela noonkondo, oshoka aantu paife ohaya longitha omashina ngoka ga nuninwa uunamapya nuuniimuna. Otaga ningi wo iilonga yawo iipu mongashingeyi.

Kakele ne komahala ngoka haga kala gena omakudhilo ngaashi poondingosho mpoka aantu haya tsakanene nenge mpoka aantu haya yi pena omayinyanyudho. Opena woo omahala gamwe ngoka gaziza nawa gena okamwiidhi nomiti tovulu okukalano ee totula omadhiladhilo goye pehala.

Pomahala ogendji gomatalelepo nenge gomavululukilo ohapu kala pena uupundi osho wo omiti dhina omuzile omiwanawa lela, uunene pevi ohapu kala omwidhi gwa ziza nawa na ohagu monika nawa.

Onduli oyo yimwe yominamwenyo yomokuti, Onduli paholekepo lyawo ohayi monika nawa, oyatya othingo onde nomangulu omale nolutu lopokati lela, Onduli ohayi gamene nokuthanganya ngele yaponokelwa komutondi.

Oohi kadhi shi ashike dhomwelelo oto adha aantu yamwe yena oondama moka to adha muna oohi omaludhi nomaludhi ga ningilwa aantu yeye ya tale yo ya shiwe omaludhi goohi. Opuna omawudhano goohi hoka aantu haya yi ya ka tale yo taya inyanyudha.

Omvula ngele ya loka opuna iikwamboga mbyoka ihayi pumbiwwa okukunwa, hayi mene ashike kuyoyene ngaashi omboga, ekwakwa, okashemetele, nomundjulu. Opuna wo mbyoka aawambo haye yi kunu ngaashi omakunde, omapungu, oofukwa, ombundukufwa, omanyangwa niitila.

Omwiidhi ngele gwa kukuta ihagu ethiwa owala, ihe aanafaalama ohaya kutha omashina e taya tete po omwiidhi ngoka e taye gu ningi uundumba, ngoka tagu vulu wo gu longithwe okuliwa kiimuna pokwenye.

Mikunino mbyoka iinene yashinanena itwadhamo aanilonga oyendji oshoka oha mulongithwa omashina ogendji, okukuna okuteya nayilwe onkene otwa dhamo aanilonga ashona yowala mboka talongo omashina ngoka.

Okwakala omimvo dhimwe hadhi lokwa nawa nadhimwe ihadhi lokwa omvula yagwana. Epangelo ohali kunkilile opo kutungwe oondama dhagwana nomatale gagwana opo opo ku kale kuniwe omeya no pethimbo lyokwenye.

Namibia oshilongo shimwe shomwaandjo ka ihayi mono omvula ya gwana oonke moNamibia otunamo iikwatelwa uuna omvula tayiloko ngaashi omatale, oondama, omilongo nosho tuu.

Omuthigululwakalo gwetu woshiwambo onkene ngaa natango tagu dhana onkandangala moka wo natango aawambo ye hole kuninga oshituthi shawo shoka sholufuko shono hashi ningwa nee mokati komvula moka aakadhona yanakatyepa oyo haya kala ooyene yasho.

Muule wethimbo efupi aawambo otaya tameke okuteyamo iilya yawo momapya ngaashi ngeyi oyilimo tayi kukuta. Aantu ngele taya teya ohapu kala pena yamwe mboka taya tumbu iimbale yiilya taya fala poshipale.

Oohi odho dhimwe dhomomweelelo ngoka gwaha. Ohadhi adhika moondama, momilonga mefuta nosho tuu. Aantu oyendji ohaa kwata oohi onga omweelelo nenge ta yedhi landitha yi imonene iiyemo.

Pomahala ngoka omawanawa nenge pomalukanda ngoka omawanawa unene oto adha po omagumbo gaakengeli mboka taya vulu okulanda omahala omanene ga adjuka nawa notaya tungitha po omagumbo taga monika nawa.

Olundji pokuma mpoka tapu monika itaa pu vulu oku endiwa ihe opwa pumbwa okukala puna ondjila nenge omalambo gomeya . Aanongononi ohaya kambadhala opo yatule po oontopa hoka taku vulu oku enda aantu nenge iihauto.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yomokuti tayi ku fuula oku tala. Aatalelipo ohaya talele po omahala ngoka ge na iinamwenyo yomokuti. Oye hole oku mona oondjamba tayi ithaanekele po oshoka ondjamba oshinamwenyo oshiwanawa, sho oshinene noonkondo.

Iimbombo oyo yimwe yomiikulya mbyoka ito vulu oku shi lya osho ashike. Sho osho wu wete ngele omuntu okwa teleke oshimbombo nena oku na okukala e na po nenge okanyama kondjuhwa, omboga nenge onyama yongombe.

Ethimbo lyokwatoka ohali kala ewanawa uuna ehala lyeyimweneneno. Oto vulu okuya mpoka pwaana aantu kokule negumbo nando okoondundu nenge moluhwa moka tovulu okukala wuli wakuutumba nomadhiladhilo goye geli pehala.

Mboka ye na oondjuhwa momagumbo oto adha unene tuu ngaashi komikunda hoka ku na omapya, oondjuhwa ohaye dhi ningile iikuku oshoka pethimbo lyiilya oondjuhwa ohadhi vulu oku ka hadha mo iilya omanga tayi mene.

Oombwa dho momeya odhi dhimwe dho miinamwenyo mbyoka ha yi adhika momeya. Oombwa ndhika odhi na oshilonga unene monkalamwenyo yaantu nopaushitwe wo. Omagadhi goombwa dho momeya oge na iilongitho oyindji.

Aanona naakuluntu ohaya kunkililwa opo ya kale yeli uuladhi una taya yi pomeya. Unene tuu pomiilonga mpoka to vulu oku adha oongandu. Oongandu ohadhi kala dha tegamena aantu nenge iinamwenyo opo dhilye oshoka odho iikulya yadho mbyoka.

Aantu yi ili noyi ili oyena omagumbo gayoloka shi ikwatelela payendondo dhawo nopamithigululwakalo dhawo. Aantu yamwe oyena omagumbo ga ningwa momaloya nomoomwiidhi. Yamwe oyena omagumbo ga ningwa miipeleki. Noo yakwawo oyena omagumbo ga ningwa momakuma.

Momithitu ohamuyi aalumentu lumentu oshoka ohamu kala mwathita. Mo ohamu vulu oku kala muna iilikama. Onkene aantu aantu ngele taya yi momithitu ohaya nkunkililwa opo ya ende ooyali nenge ooyatatu.

Iilonga muunamapya oyaha ohoka niikunino yiimboloma otayi gandja oompito dhiilonga kaanilonga mboka taya vulu okulikola oongala etaye dhiningi uundumba dhi vule okuya momalandithilo.

Oondunda dhomakuma odho tadhi dhana onkandangala ngaashingeyi ihe mboka yena uunongo nuunkulungu ohaya dhiki oondunda dhawo dhomakuma tadhi monika nawa, dhimwe odha ningwa oombine, dhimwe odha ningwa oole nadhimwe pombanda odha fa oonkuvundatu.